Igikoko co mw'ishamba co mu bwoko bw'ingwe, ico gikoko kikaba gikunda rya shamba ata biti vyinshi birimwo, kikaba gifise ibara ryera ririko ubuntu bw'ubudomagu bwirabura, ico gikoko kikaba kiryana cane.

Umuntu ahagaze hagati y'inkoko nyishi ,bikaboneka yuko ariwe azoroye, uwo mugabo akaba yambaye ipantaro y'ubururu hamwe n'agapira kera..

Hagati mw'isoko, hakaba hariho umugore biboneka ko ariwe adandaje ibintu biri kurutaro ruri imbere y'iwe. Uwo mudandaza akaba yambaye igitenge kirimwo amashurwe y'icatsi. Akaba yambaye n'agapira kera.

Amasho y'inka ziri ku nkengera y'uruzi zitandukanye harimwo izera n'izindi zisa n'umugina, hakaba hariho iziriko zirarisha n'izindi ziriko zivuna inyota. N'izifis'amahembe manini n'izindi ata mahembe zigira.

Umurima w'ibigori uherereye ahantu mu gisagara muga iruhande rwawo turashobora kubona inzu izitiye ifise amabati asa n'icatsi iruhande rwuwo murima nyene rwashobora kubona n'umuntu yambaye agapira gatukura.

Umurima uteyemwo ibitegwa bitandukanye, tukaba dushobora kubona ibitegwa vyitwa imyumbati, inyuma yaho hakaba hariho ikindi gitegwa bitwa ikigazi.

Igiterwa c'umwumbati. Turashobora kubona amababi yaco, akaba asa n'ibara ry'icatsi kibisi, imyumbati ikurira mukuzimu, kandi imyumbati ni igiterwa ciza, gifise intungamubiri nyinshi.

Imvubu yasamye ikaba ifise mukanwa hatukura n'amenyo ane ikaba iri kunkengera y'uruzi ikaba yarigiye kurisha kuko kunkengera hari ivyatsi.

Umurima uteyemwo ibigori bikaba bifise ibara ry’icatsi kibisi ,tugashobora kuba tubona inyuma ibindi biti birebire vy’amababi manini manini bitwa ibigazi.

Imbata nyinshi zihagaze mu ndimo y’ibiharage ,imbata zikaba zimwe zifise ibara ryera rivanze n’iryirabura zikaba zifise n’iminwa itukura.

Umuntu yambaye umupira w' icatsi ku mutwe akaba yambaye agatambara k'umuhondo akaba yikoreye inkwi, izo nkwi biraboneka yuko arizo bagiye gukoresha mu gucana.

Amazi ariko akoroka ku gitandara c'amabuye ayo mazi kensi afatwa nkikibanza c'iratiro tukaba dushobora kubonako akikujwe n'ishamba. Ayo mazi ni mu Burundi turayafise akaba aherereye mu Rutana.

Igiti cihuta gukura bigifata imyaka iri hagati ya cumi na mirongo ibiri kugira kigere gucibwa. Ariko igiti citonda gukura bigifata imyaka iri hagati ya mirongo itanu canke ijana kugira kigere gucibwa. Rero mugenzi nizere ko aho wakuye ico wahasubije ikindi.

Agakopo gafise umupfuniko utukura, kakaba gafise igihimba cera ikaboneka yuko karimo umuti usan'uwo kwica ibintu vy'inyenzi.

Umurima w'ibigori, ibigori akaba ar'igitegwa intete zaco bashobora ku kirya uko nyene canke bakagikoramwo ifu, uwo murima ukaba uciyemwo utuyira tw'ikirundi, inyuma tugashobora kuba tubona igitegwa c'ikigazi bakaba bagikoramwo amavuta.

Muburimyi n'ubworozi uretse ko dukenera ifumbire turakenera ubutaka tugakenera eka vyinshi bitandukanye , waruzi ko hanakenerwa imiti imwe imwe ifasha mu kwica udukoko tumwe tumwe mu ndimiro canke ahandi hantu hose hatandukanye mubijanye n'uburimyi n'ubworozi.

Umurima ukikijwe n'inzu zifise amabati y'umugina zikaba zizitiye inyuma twashobora kubatubona ahantu hari ibiterwa vy'icatsi kibisi.

Umusozi muremure utembako amazi ukaba ukikujwe n'ibiti vyo mu bwoko burandaranda uwo musozi ukaba ukoreshwa kenshi mu bibanza vyiratiro.

Inka ya kijambere iriko irarisha ikaba ifise ibara ry'irabura n'akabara ko mu mutwe kera bikaboneka yuko ari inka ikamwa kandi igakamwa amata meshi.

Igiterwa gifise ama babi asa n'icatsi kikaba gifise n'icamwa naconyene gisa ukonyene ico camwa keshi bakunda ku gikoresha mu kugiha abarwayi atamaraso bafise.

Ibarabara rica mu gisagara rikikujwe n'ibiti birebire imwe birafise amashami ibindi vyarumye iryo barabara rikaba riciyemwo uturongo duto duto twera n'uwundi murongo ubandanya w'umuhondo.

Ikiyaga kigari, ku nkengera yaco tukaba dushobora kubona abantu basa na batandatu bariko bararaba utunyoni ikiyaga kikaba ari ahantu umuntu ashobora kuja akiyumva ko amerewe neza kubera akayaga kaho.

Ikiyaga kigari cagutse c'amazi y' ubururu ku nkengera hakaba hateye ibiti vyinshi uravye neza ukaba ubona yuko hariyo utuntu dushaka kumera nk'ubwato.

Ikiyaga kirimwo ubwato bwo gusoza biboneka yuko aribwo abarovyi bakoresha iyo bagiye kuroba, kungegera tukaba tubona igiti gifise amabara y'icatsi, hakaba hariho n'ibitoki.

Inkwi ziteretse ahantu bakase mudupande dutoduto zikaba zifise ibara ry'umugina bazikoresha cane cane mumashure y'uburaro, aho baba bateka inrya nyinshi.

Umusi isoko ryaremye abadandaza baje Ari benshi bafise n'ibicuruzwa vyinshi tukaba tubona umudandaza umwe yambaye agapira k'ubururu hakaba hariho nuwundi yambaye igitenge gitukura.

Mpuye na kazoviyo ampa amakuru, ng'impene ngo ni izambere kumwavu ngo zigira umwavu mwiza gusumba ibitungwa vyinshi nanje nikubita kwisoko nigema zibiri none ngizi ndazizanye reka ndabe uwo mwavu w'impene aho bizorangirira muri za ndimo zanje.

Ikiyaga kigari hakaba ariho ikiraro kinini imbere , imbere yi co kiraro hakaba ariho inyoni zera ziboneka yuko ari zanyoni zikunda kuba ziri mu biyaga vyo mu buraruko.

Ishamba ririmo ibiti birebire rikaba bifise amababi ku gasongero honyene ku mutumba akaba ata mababi bifise iryo shamba riboneka yuko rishaka kumera nk'ishamba rya teza.

Umurima uteyemwo ibiharage hakaba harimwo abarimyi babiri biboneka yuko bariko barabagara, Kubagara nigikorwa ciza cogukuramwo ivyatsi bibibibi ahantu haba hateye ibiterwa.

Umurimo w'ibiharage ubona ko vyeze hageze ko bimbura ibiharage akaba ari igitega gikunda cane mu burundi, kuko ushobora kkuryana n'ingya z'ubwoko bwose yabo umuceri canke imyumbati canke ibiraya.

Umusozi biboneka yuko ugabuyemwo imirima myinshi ukaba uboneka yuko bawuciyeko imikobeko hakaba hateyemwo ibitoke bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Ikiyaga gifise umuvuduko mwinshi, kikaba gikikujwe n'imisozi itandukanye, turavye imbere tugashobora kuba tubona n'ahantu huzuye inzu nyinshi, tugashobora kuba twovuga ko kiri ahantu mu gisagara.

Umurima w' ibigori wagutse urimwo biboneka ko ariho bakibirima kuko ntibirakura cane hagati yawo hari umurimyi ariko awutera umuti kugira ntibimeregwe nabi.

Inka bashoreye biboneka ko zivuye kurisha, hakaba harimwo inyambo, inyambo akaba ar'inka zifise amahembe manini, harimwo izifise ibara ry'umugina, n'izindi zifise akabara kera ku mutwe.

Umurima wagutse ataco uteyemwo haramaze kumeramwo ivyatsi, bikaboneka kwar'ahantu mugisagara kuko turashobora kubona inzu izitiye ikab'ifise amabati atukura.

Inyoni ihagaze ku giti bayikaba bayita inuma ikaba ifise amababa asa n'ubururu iyo nyoni ikaba iba mwishamba.

Ubusho bw'inka buri hanze ubona yuko ziriko zirarisha, hagati yazo har'umwungere wazo yambaye umupira wera, murizo nka harimwo nyinshi z'ubwoko bwinshi izirabura hamwe n'izera.

Uwabivuze neza yavuze ngo "Inka n'imirima" kuko Inka ni igitungwa ciza cane kiduhaye vyinshi, kiraduha amase tukayatabiza, kiraduha amata tukayaguguna, kiraduha inshato tukazikoramwo ibintu vyinshi bitandukanye, eka inka irakarama.

Igiterwa ubona ko camye, kikaba gifise amababi asa n'icatsi kibisi hamwe n'ivyamwa bisa n'umuhondo. Ico giterwa bakaba bagitera mu buce bwo mu buraruko kuko ariho hakanye.

Imbata ziri m'umurima uteyemwo ibiharage, bifise ibara ry'icatsi, hakaba harimwo zimwe zifise amabara yera, harimwo nay'irabura zifise umunwa usa nk'uwutukura.

Inzu iri ku nkengera y’ibarabara hakaba hateyemwo indani ibiti bisa nk’ivy’umwembe Kuko bifise amababi asa nk’icatsi kibisi iyo nzu ikaba inazitiye.

Umurima w'inanasi kanga utari muto irya uzingitijwe n'ibiti hagati hateye ivyatsi vy'inka, ariko umurima w'inanasi ntiwavomewe neza ndabona ugiye kumi na nasi zitareye ziracari zito.

Inkende yicaye kw'ibuye ry'isare bigaragarako aho hafi hashobora kuba ariho amazi ku ruhandi, kuko amabuye y'isare akunze kuba ari mu mazi iyo nkendika bifisana ni babiginazi bigaragaza ko hari amaze abo hagufi.

Ivyiza igihugu gishobora kugira ni vyinshi cane, kuvyitaho canke kubitunganya ni ikindi gikorwa nkenegwa gishobora guhindura amateka y'igihugu mu buryo bumwe canke ubundi.

Mbega inka nziza zicanze amabara yose izera, izirabura ,izakagaju, iz’ifise amahembe , imburi kandi uwo mwungere yabikoze neza yazikoreye isahani zirirako ndamushimiye.

Aho kuba, naho ingenzi, naho ingenzi, kandi cane, ariko nti twibagireko aho kurima na ho, naho ingenzi kurusha aho kuba, kuko agatiro ni kazi iy'ushonje rero ncoti yanje wite kuri iyo sindimwa kurusha uko wie ita aho utuye nimba bigushobokeye.

Ba sogokuru barambwiye ngo indimo nziza burya irakenera intabire kandi rero ugiye kuraba iyo ntabire ntahandi iva, irava ku bikoko vyinshi bitandukanye bimwe bimwe nk'inka. Inka ziratanga intabire yo gutabira indimo, maze indimo igasa neza.

Mwene data mwene mama igihugu ni ikinini y'imana yaduhaye ama sinima nini aho dushobora gukemura ibibazo vy'inzara tutarenze kuryana tugakemura ibibazo biciye mu burimyi twifashishije iyo si imana yaduhaye turashobora gutunganya isi neza, maze tugahaza isi yabashonje.

Uburimyi n'umushinge wo kubaho kukiremwa c'umuntu kuko uwufungura wese arakeneye ibivuye mundimo, n'inkenerwa rero ko uburimyi bwitabwaho ku rwego ruri hejuru cane kubantu bafata uburimyi nk'ukubaho kwabo.

Imiti mvaruganda n'ikimwe kigaragaza ubuhinga canke ubushakashatsi aho bigeze, Kandi n'ikimwe mubigaragaza ko hashobora kuba impinduka murubwo bushakashatsi canke murubwo buhinga mubintu bitandukanye nko muburimyi n'ubworozi eka n'ibindi vyinshi.

Kimwe mubishobora guteza imbere cane uburimyi numurimyi ubwiwe uburyo yitwara mu ndimo ziwe uburyo atunganya indimo ziwe canke uburyo yitaho indimo ziwe, kuko buri akantu kose umurimyi akorera indimo yiwe biri mu bintu bishobora kugaragaza cangwa bishobora gutanga uwu musaruro mwiza ushoboka.

Imbogo, kimwe munyaswa z'ishamba zirya ivyatsi bishobora gupima ibiro hagati y'ibiro amajana atandatu n'amajana icenda ku mbogo yakuze neza, ariko rero iyi mbogo waruzi ko ishobora kwifashishwa mu burimyi nko mu bihugu vyinshi vya aziya, ubuhindi, ubushinwa, tayirande canke vyetinamu kino gikoko baragikoresha muburimyi cane.

Ubworozi bw’inka n'igikorwa cy'akamaro kanini kuko ari ibirimwa bitanga vyinshi bidufasha mu buzima bwacu bwa minsi yose. Inka zororewe mu ruhongore ziravyibuha gusumba izagiye kurisha ku misozi kuko zozo zitaruha.

Umuntu arahagaze atekanye afise itabi kumunwa asa nuw’uriko aritegura kuricana. Amaboko ashika kurane aragaragara hafi yiwe burikumwe gufise ikibiriti.

Ibicuruzwa vy'ubwoko butandukanye bitondtse kumurongo bimwe biragaragara kwaribiribwa ibindi ibinyobwa ndetse n'ibindi bikoresho vyomubuzima bwamisi yose abantu bakenera.

Buri munsi abanyagihugu baravyuka kare bagatangura imirimo yabo bamwe baja kwisoko kurondera ibi batunga abandi bagakora imirimo itandukanye ibafasha kubaho. Mubuzima bwabo bagaragaza imbaraga n' umwete baharanira iterambere n' imibereho myiza.

Ibikoko vyo mw'ishamba yaba ibigendera kw'isi canke mumazi benshi barabitinya kuko bavuga yuko vyica, ariko ni ukumenya yuko kobifasha mw'iterambere ry'Igihugu, birazana ingezi.

Mu kirere cagutse inyoni ziraguruka mu bwisanzure zikinisha umuyaga mu buryo bwiza izo nyoni zifise akamaro kanini mu kubungabunga ibidukikije kuko zifasha gukwiragiza imbuto no kugabanya udukoko twonona, iyo tuzirinze neza turinda n'amashamba n'ibindi biremwa bifitaniye isano nazo.

Ahantu nkaho harakundwa n'abantu beshi baje kuraba ubwiza bw'akarere no kuruhuka mumutima, Ibiti n'ivyatsi bikikuje ayo masumo bituma haba akayaga keza n'ikirere ciza.

Imifuko itekeye ibintu bishaka kumera nk'ibiharage ikaba iriko utuntu tw'uturongo dusa n'icatsi kibisi hakaba hariho umwe usa n'umugina.

Ubukopo bune harimwo bubiri bufise ibara ry'ubururu n'uwundi bufise ibara ry'icatsi hamwe nudufuniko twibara ry'umuhondo two dukopo tukaba turimwo imiti yica udukoko duto duto.

Ibase y'umutuku iteyemo igitegwa c'icatsi kibisi hakaba ariho umuntu afashe agakopo gasa n'umweru ibona ko arikari akavomera canke agatera umuti agakopo akaba gafise umufunyiko usa n'icatsi kibisi.

Ishamba ryagutse ririmwo ibiti binini binini tukaba dushibora kubonamwo ibiti vyo mu bwoko vy'umukaratusi, umukaratusi akaba ari igiti gikura cane mu bihugu vyo mu buraruko bakaba bagikuramwo amakara.

Isi ndimwe irashobora gutakaza uburyohe, ariko aho ubushakashatsi bw'isiya none bugeze buratwereka neza ko umurimyi adakwiye kwiheba canka ngo yite, kuko ubushakashatsi bwazanye inyishu kuri ico kibazo kuguta uburyohe bw'isina nobgira ubwoba.

Amazi avanze n'umuti arakunzwe gusukwa mu mirima, ico gikorwa gifasha kurinda ibiterwa indwara n'udukoko twonona bigatuma bikura bifise amagara meza.

Inyama y' ifi isa n' ibara ritukura iruhande gwayo tugashobora kuba tubona utuntu twudu koni koni baza gutungirako iyo fi kenshi baca bayikoresha mu kuyikaranga.

Ifi zo mubwoko butandukanye zirambaraye hasi. Inyama y'ifi ushobora kuyiteka ugutandukanye ikaba ifise n'intungamubiri nyinshi, ushobora kuyiteka mu mazi canke ukayikaranga canke ukayirya uyokeje.

Inyama y'ifi iteguye ahantu ku meza ikaba isa nitukura bakaba bagomba bayikarange, kuko iyo ikaranze hari ukuntu iba iryoshe.

Ifi bateguye biboneka ko bagomba baziteke zikaba zikiriza ibisi i ruhande rwayo hakaba ariho amagi agifise wa mugondo w'indani hakaba ariho n'urunyanya rw'umutuku.

Ifi zumishije bakaba banazikaranze, izi fi kenshi bazitegurana Umunyu mwinshi bakaziherekezanya n’ubutsima hamwe n’imboga. Izo fi akaba ari inrya ziryoshe cane.

Umurima munini uteyemwo igiterwa c'ibiraya, igiterwa c'ibiraya kikaba kimerera mw'isi, kikaba gifise amababi maremare asa n'icatsi. Ibiraya ni igiterwa kiryoshe cane kuko ushobora kugifungurana n'ibintu vyose.

Umurima uteyemo igitegwa c'amateke akaba ari igiterwa gifise amababi manini icatsi hashobara ko hatubona yuko niruhande rwayo hateyemo igiterwa c'i biraya.

Umurima uteyemwo ibigori, inyuma twoshobora kuba tubona ibiti vy'icatsi kibisi, bikaba bisa n'ibiti vy'indimu. Indimu ikaba ari igiterwa bakunda gukoresha cane mu Burundi.

Ibiti birebire inyuma dukaca tubona igiti gishobora kuba kiri mu bwoko bw’umusederi hama hakaba hariho n’ikindi giterwa c’ikawa ,ikawa akaba ari igiterwa cane bashor hanze kikaba gifitiye akamaro kubakirima.

Umurima uteyemwo imboga bakunda kwita irengarenga, uwo murima kenshi bakunda kuza barawuvomera kuko irengarenga mu gukura ziba zikeneye amazi menshi, ninaco gituma bazitera ahantu kenshi hariho amazi.

Umurima uteyemwo ibijumbu biboneka yuko bifise amababi arandaraye hasi haka haboneka yuko harimwo n’icanda hari hakwiye yuko baharima hakamera neza ico canda kikareka gutwara.

Umurima urimwo igiterwa gisa n'ic' itomati, kikaba gifise amababi y'icatsi, imbere tukabona yuko hateyemwo ibigori, mugabo ivyo bigori biraboneka ko vyumye.

Umurima wagutse urimwo igiterwa co m'ubwoko bw'ibiraya, bikaba bikurira mukuzimu, hama amababi akaboneka hejuru ,inyuma yaho turabona inzu ifise ibara ry'umugina .

Incuti imwe yarambwiye ngo ntaco nzopfa nimariye, nanje karanrya mu mutwe nsimbira ku gatumba nkubita hasi ibivi bibiri, kimwe ndagiteramwo itomati ikindi ndagiteramwo ibiti, none raba aka kanya nza naguze ikindi kivi.

Umwungere ashoreye inka ziwe azitahanye mu busho bwazo akaba yambaye agapira ku muhondo, ipantaro y'irabura akaba afise n'inkoni yiwe ku bitugu izonka hakaba harimwo iyirabura ifise n'abara yera.

Ikiyaya cagutse kikaba kirimo umurima w'ibiraya hamwe n'imisozi ikikuje ico kiyaya iteyeko ibiti ikiyaya kikaba gishuha cane akaba ari co gituma baharimye gitegwa c'ibiraya.

Ni hagira uwu kwitura ngarakenye uzamubazi ico ashoboye kugira umenye aho za gukemurira ikibazo ciwe c'ubukene, ariko n'umubazi uti ese iwanyu hari igiti ufiseyo akakubwira ati oya uzamenye ko uwo muntu akenye koko uramutahura.

Urashonje canke barashonje va hasi haguruka genda urabe indimo aho ziherereye, kuko indimo ni kimwe gishobora kukwinjiriza akanoti, kandi indimo ni kimwe gishobora guhaza isoko ry'abenegihugu bashaka gufungura mu gukemura ikibazo c'abashaka gufungura umufuko wawe urashobora kuhahagira haguruka.

Umurima w'icayi urimwo abarimyi bane iboneka ko bariko baramura yamababi y'icayi umwe ka abafise igitunga ku bitugu akaba yambaye umupira usa n'umugina.

Umurima w'ibihoke, bikaba bifise udushurwe tw'umuhondo, tugashobora kuba tubona abantu bane baryohewe kuko bariko baratwenga. Bakaba bashobora kuba aribo barimyi b'uwo murima.

Inkukura ni kimwe cayogoje abarimyi barima ku misozi ihanamye. Ariko aba kera bari baciye ubwenge cane baca bazana ubuhinga bita" Guca imikobeko" kugira bikunde uko umurimyi ari kurima kuri uwo musozi uhanamye yirinda inkukura. Rero kwirinda inkukura uca imikobeko.

Ihema yera ishashe hasi kuriyo bayimenako intete z'umuceri, hejuru w'umuceri hariko imifuko itatu, ibiri muriyo irasa aho ifise amabara yera n'umurongo utukura uwo mupfuko wa gatatu uryamye hejuru w'umuceri ufise ibara risa icatsi, hama ku ruhande hariho umufuko ugira kane uhagaze hampande yiyo mifuko itatu nahonyene urera ufise umurongo utukura.

Umurima w'imyumbati , imyumbati ikaba ikurira mu kuzimu imbere yawo uwo murima turabonako uteyemwo ibitoke , kenshi imyumbati bayirya bayivanze n'ibiharage,

Umurima ukikujwe n'imisozi ukaboneka yuko bakiriko bararima bashaka guteragira harimwo abarimyi batatu bose bafise amasuka mu ntoke umwe akaba yambaye agapira gatukura uwundi akaba yambaye igitenge kirimwo amabara y'umuhondo.

Inzu banikiyemwo ibigori ubona yuko vyumye ,ivyo bigori birashobora kuba birindiriye yuko bagenda kubisya, bagakuramwo ifu, kuko ifu y'ubugori ushobora kuyikoramwo ibintu vyinshi.

Umurima w’ibigori ,hagati yuwo murima hari Umugabo ubona yuko ariwe nyene iyo ndimo, akaba yambaye agapira k’imirongorongo icuramye hamwe n’ipantaro y’ubururu , Ikigori akaba ari igiterwa ciza ushobora kwotsa ukarya intete zaco.

Akabarabara karimo abarimyi akaba hari umwe yambaye igitenge kirimu amabara y'ubururu n'ayandi yo umuhondo akaba afise ku rutugu isuka biboneka neza ko avuye kubagara uwo murima w'ibigori.

Umurima w'ibiharage biboneka yuko ariho bakibiteragira kuko ntibirakura cane, bikaba bikikujwe n'abantu biboneka ko ar'abarimyi baje kuraba indimo zabo ukuntu zimeze.

Abantu bari mu murima bariko bararima hakaba hariho umugore yambaye igitenge c'umuhondo n'agapira k'icatsi inyuma yiwe hakaba hariho umugore yicaye yambaye umupira utukura.

Ikabanza kirimwo ivyatsi bitoto, tukaba dushobora kubona abantu batatu, umwe yambaye agapira kubururu, uwundi yambaye inkofero, n'uwundi yambaye agashati kirabura, tukaba tubona yuko banikiye igitegwa c'amasaka.

Ibitoki bibiri bateretswe hasi , ibitoke n'indya nziza cane ifise intungamubiri nyinshi ushobora kuyirya wayikaranze canke ukayirya wayiteste mu mazi canke ukacosta.

Igiti civoka camye, kuko turashobora kubona ikicamwa civoka ivoka akaba ari igitegwa ciza cane ushobora kukirya mu neya zitandukanye harimwo umuceri ukaba ushobora no kukirya mu bitoke.

Igikoko gifise amabara yera kikaba gifise ubwoya bwinshi bugifasha kudakanya cane mu bihe bikanye , hama kikaba kiri ahantu hari ubwatsi ubona ko kiriko kirarisha.

Umurima w'umuceri urimwo abantu bane , abagore batatu hamwe n'umugabo umwe , umugabo akaba yambaye agapira gatukura hamwe n'inkofero , uwo murima ukaba ar'umurima w'umuceri.

Isoko ubonako yuko yaremye tukaba dushobora kubona ibitegwa vy'inyanya zitukura n'ibitunguru vyera hakaba hariho n'imboga, tugashobora kuba tubona yuko ar'ibitegwa biribwa n'abantu bakunda ibintu bibagirira akamaro.

Umurima uteye mu bwoko bwa kijambere, kuko turabona yuko harimwo ibitegwa vyinshi, tukaba tubona bimwe bishaka kumera nk'imboga vy'icatsi kibisi.

Umurimyi ariko arasoroma itomati ukabona yuko hariho izeze zifise ibara ritukura n'izindi zitarera zigifise ibara ry'icatsi.

Umurima uteyemwo ibiraya, ibiraya akab'ari igiterwa gikurira mukuzimu tukaba tubona yuko har'umugabo abihagaze mundimo hagati akaba ariko arawuitera imiti.

Kubera ko ndi umukunzi w'utuboga, ejo bundi nagize akarima k'utuboga turankundira turera ndadusoroma reka ndadukubite mu nkono ndadufungura ariko rero mfise ikibazo je sinkunda uburyo utuboga tutabikika, imboga ntizibikika habe namba ariko rero ndazikunda cane.

Nyamwigendako ntarimira impeshi. Bivuzeko gushira imitwe hamwe abagore, abagabo biraryoha cane kandi birafasha cane mugikorwa icarico cose na canecane muburimyi n'ubworozi. Shira imitwe hamwe maze mutegure isindimwa neza kubwakazoza k'ibifungugwa.

Ibitoke bibiri vyeze baryamitse hasi, ibitoke ni inrya nziza cane kuko ushobora kubitegura kwinshi, ushobora kukirya mu mazi canke ukagikaranga ukakirya cokeje kandi.

Igitegwa c'amateke. Amateke akaba afise ibara n'umugina akaba ari irnya ikundwa cane kuribga mu Burundi bakaba bakunda kuyivanga nibiharage.

Imyumbati myinshi ihejeje kwimburwa ikaba ifise ibishishwa bisa n'umugina. Iyo bayumishije bakayitwara kuyisyesha, bashobora gukuramwo ifu yayo.

Icamwa c'ivoka, ivoka ritekeye mukantu gasa n'umugina bikaboneka yuko iryo voka rigeze gucuruzwa ivoka ni igitegwa gikundwa cane kuko bakirya mundya nyinshi.

Umurima wagutse inyuma hakaboneka umusozi uwu murima bikaboneka yuko wobuteyemwo ibijumbu ukaburimo abarimi babiri umwe yambaye agapira k'umutuku uwundi yambaye akantu kera.

Inka zitatu ziriko zirarisha, imwe ikaba ifise ibara ry'irabura n'akabara gatoyi kera izindi zibiri ziri inyuma yayo zikaba zifise ibara ry'umugina zikaba ziri ahantu mu murima.

Ibiyoba biteretse ahantu hasa n’imeza, bikaboneka ko bariko barabitonora Kuko hariho ibigifise ibishishwa n’ibindi bahejeje gushishura, hakaba hariho ivyera n’ibindi

Terefone ni igikoresho ciza na cane cane ku barimyi. kwanza muri rusangi, gishobora kugufasha kikaguhuza n'abantu bari mu mpande zitandukanye, mubijanye n'ubucuruzi, mubijanye no kuramukanya.

Sogokuruya nciriye umugani nga kanyoni katagurutse n'ikamenyi yobwezi ejo wundi nararavya hantu ntembereye ngoira guca mbo na ibijumbu bisigaye bihingurwamwo ibintu vyinshi bitandukanyi na vyo narinzi pe ibijumbu rero n'imfungurwa nzima, kandi ryushe rishobora guhingurwamwo imikate ibitumbura reka n'ibindi vyinshi.

Ku batazi icamwa c'amabungo ni camwa ciza cane kimwe kitigeze kubaho ico camwa c'amabungo gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zitandukanye izo ntungamubiri zigafasha umubiri mu bwirinzi ku bigatuma umuntu atarwaragurika bigatuma umuntu asa neza agira akajisho keza eka namwe uravyumva iyo amagara aguwe neza. icamwa c'amabungo n'icamwa ciza cane.

Ubwiza bw'iki gitegwa buteye igomwe, bikaba mu vyohimbara umutima wanje kibaye gihagaze mu murima wi wanje.

Umuntu arabiye kure yokwibaza ngo ni ibiraya ariko wegereyeho gato ndatangaye nsanze ari imicungwe. Ariko uwu muntu yagize uruhombo rudasanzwe kabisa. Yose yaboze ntana gato gasigaye!

Kuri iyisi ikiremwa muntu kigendana inda, kandi uwugendana inda bivuze ko afungura. Ingano ni kimwe mu binyantete nkenerwa gishobora gusahiriza mu bifungurwa vy'ikiremwa muntu mu gihe amenye uburyo bwie iza cangwa ubundi bwo kugihingura kugira kimufashe mu kwuzuza ivyo akeneye kugira fungure.

Kwanikira ikiraya, canke kukibika ahantu hakanye cane, canke kukironga imbere yo kukibika ,ashobora kuba amwe ari mumakosa jewe nawe dushobora kuba twarakoze tutayazi, menya vyinshi rero kubijanye n'ukuntu ushobora gutunganya neza ibiraya ,ukabibika neza eka ukanabirima neza.

Ncuti yanje, uburimyi bw'inanasi ubuziho iki? Cangwa iyo usaruye, umusaruro w'inanasi ukakuba mwinshi, uzi kuwubika neza? Jewe iconzi, inanasi nuko ari icamwa ciza cane, icamwa kiryoshe, kigira umutobe uryoshe cane, n'āgasukāri kāma karyohereye, ngwino nawe dusangire.

Bimwe mu bushakashatsi bwashize hanze hariho ubwoko butatu bw'injya ndema mubiri ntanga nguvu hamwe na nsanganyangaburo muri nsanganyangaburo turashobora kwasanga indimirwi nk'imboga ivyamwa rera imboga kirimubintu umubiri ukenera cane ngo ubashe kwitunganya cangwa ngo umererwe neza.

Igitunga kirimwo imicungwe irwaye isa nkaho yapfuye, ikirenge ku ruhande cambaye yeboyebo yera ikidodo ca tekeno supareke .

Udukwavu kimwe mu mahitamwo yiwanje mu burimyi n'ubworozi .Ni agakoko canke igitungwa gishobora guhindura amateka kw'isoko ry'abakunda akanyama ,kuko kararondoka vyihuse kagwira cane .

Igunira canke umufuko ni kimwe mu bikoresho umurimyi akunze kwifashisha mu gusarura umusaruro wiwe cangwa akagikoresha mu kubika umusaruro wiwe none wewe mugenzi iyo usaruye n' ikihe gikoresho kikorohera mu gukoresha usarura umusaruro wawe?

Ikigori gisa neza gifise ibara ry'ugwatsi ryiza biboneka y’uko abakirimye bacitayeho bitwibutsa kandi y’uko muvyo dufungura vyose haba hariho abantu babishizemwo inguvu bakwiye gushimigwa.

Mumutima wiwe umuntu ariyumvira k'umirimo yejo hazoza kuvyizere vyokuzobona umusaruro mwiza, Burigihe iyo abironkeye umwanya aratembera akazunguruka muvyo yateye kugira arabe ko atakiravyonona.

Ibovoka riraryoshe kandi rifise ibara ry’urwatsi rubisi isa neza, rikoreshwa mu ngaburo zitandukanye. Iyo mbuto irimwo intangamubiri nyinshi zifasha umubiri gukomera no kugira ubuzima bwiza.

Umwembe ifise imbuto nini kandi ikagira urukoba rukomeye inyuma rukunze kuba rufise amabara tandukanye bivanye n'urugezo rugeze ko rwo gusha iboneka ku biti birebire bifise amashami anyuranye.

Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi burahimiriza abenegihugu bakora uwo mwuga kurima no kworora kijambere kuko biheza bigafasha mw'iterambere ry'igihugu, eka no mumibereho yabo ya minsi yose

Icamwa gifise urukoba rukomeye hanze, ariko imbere hakaba huzuyemwo utubuto duto duto, duties umutobe mwinshi, akaba ari nawo utuma abantu batari bake bagikunda.

Umuntu ari mumurima asa nuwuriko aragenzura uko ibitegwa bimeze. Izuba rimurika hejuru ritanga umuco utuma umurima ugaragara neza.

Kwimbura biraryoha na cane cane iyo wimbura igiterwa nk’ikawa, tubizi yuko ari igiterwa c’agaciro gishobora gufasha igihugu mw’iterambere ryaco.

Igiti gisa n'umusederi kikaba gifise amababi icatsi kibisi ico giti kenshi bagikoresha mu manza na canecane mu manza zo mu mpera y'umwaka bakazikoresha mu gushariza.

Ibiyoba biteke mu kantu gasa n' umugina, hakaba hariho bimwe bikiri mu mashishwa n' ibindi bitonoye hakaba harimwo intete zitukura inyuma yaho tukaba dushobora kubona ishugwe ry' umuhondo.

Ibiharagie bishashe hasi harimo ivyitukura n'ivyera i ruhande rwajo hari umuntu ahagaze yambaye umupira usa n'ubururu akaba yambaye n'agatambara mu mutwe gasa n'umuhondo.

Indimo yo mu bwoko b'ubwishaze bariko barimbura ikaba iriko yimburwa n'umugabo yicaye hagati y'iyo ndimo, akaba afise urukoba rwera. Ubwishaza akaba ari igitegwa ciza ushobora guteka mu mazi.

Nta kintu kiryoha nko kurima hanyuma ukimbura. Ivyo bigaragaza ko uba warateye neza imbuto zirobanuye neza, maze umusaruro wawe ugeze kw'isoko ukahahombokera, ukagubwa neza.

Muvandimwe ndindira ico ndakwibariza, je ndafise ikibazo, izo mbuto barobanura ziba hehe? Canke ivyo bigega vyazo biba hehe? Abo bahinga baba hehe? Numva nfise utubazo twinshi ndabibariza na cane cane integuro musaruro w'ubutaha.

N'ibiharage bitoto harimwo ivyera birimwo n'amabara atukura ,hamwe n'ivyera gusa. Ibiharage bitoto bikaba bikundwa cane, kuko bifise akamaro m'umubiri. Ibiharage bitoto bakunda kubiryana n'umuceri.

Abantu bariko barimbura inyuma yabo hakaba ariho imifuko yera bakaba bariko baragosora ivyo bahejeje kwimbura akaba ari umugore n'umugabo umwe yambaye ishati yera uwundi yambaye ishati rimw'umuturongo.

Igiterwa c'igiharage hariho igitonoye, tukabona imbuto zera n'ibindi bikiri mu bishishwa bifise ibara ry'icatsi.

Ibigori vyanikiye, ubona yuko bazobitora bakagenda kubisya bakabikoramwo ifu, ifu y'ibigori akaba ar'ifu nziza cane kuko bashobora kuyikoramwo, kuyitekamwo ubutsima buryoshe.

Umurima wagutse uteyemwo igiterwa c'ibiraya ,ibiray'akab'ar'igiterwa ciza kubera ushobora kugiteka mu bwoko bwinshi. Urashobora kugikaranga, ukagiteka mu mazi canke ukakivanga n'ibiharage nahonyene kikaryoha.

Imbuto zibiharage bakunda kwitwa ivya kirundo bikaba bifise ibara ryera n'utundi tubara twirabura ibihaga akabaringya iriba cane mu gihugu c'uburundi.

Intete z'ibiyoba zitonoye, bikaboneka yuko ari ibiyoba bakaranze. Bikaba babimenyemwo n'utuntu umengo ni umuntu. Ibiyoba ni igiterwa kiryoha cane bakunda guteka mumboga.

Umugore ahagaze iruhande rw'imeza yanikiyeko ibiharage akaba ahetse umwana mu mugongo imbere yiwe turashobora kubona imodoka yirabura iriko irarengana.

Ahantu banikiye ibigori tukabona abantu babibrii bariko baravyanurura bakaba bagomba babitware kubisyesha kugira bakuremwo ifu. Iyo fu bashobora kuyigurisha abantu bakayitekamwo umutsima.

Imbuto nyinshi zishashe hasi harimwo iz’ibigori tukazimenyera ku bara ryazo y’umuhondo hakaba harimwo I z’ibiharage , ibiharage bitukura hakaba harimwo n’izindi z’amasaka .

Igiterwa gifise ishurwe ryera rikaba rifise amababi asa n’icatsi kibisi , iryo shurwe biraboneka yuko iyo rikuze rikoreshwa mu gushariza mu nzu.

Imbuto z'ibiharage zitandukanye hakaba harimwo zimwe zitukura izindi zirabura izindi zera iruhande gwaho hakaba hari izindi z'ubwishaza zikaba zisa n' ubwatsi.

Umurima w’ibiharage ubona yuko vyamaze kwera Kuko bariko baravyimbura , hakaba hahagazemwo abantu babiri umwe yambaye i pantaro itukura uyundi yambaye agatambara karimwo amabara y’umuhondo.

Ikigori cumye ubona yuko bahunguruye, imbuto zaco zikaba zifise ibara ry'umuhondo imbuto z'ibigori ushobora kuzirya ari zibisi canke ukagenda kuzisyesha ukazikuramwo ifu.

Ugusa neza k'umusaruro ni ikigaragaza neza ugusa neza ko imbuto ushobora kwifashisha mu gihe cirima kizokurikira rero mwene wacu uwite ku musaruro wawe ku bwo imbuto nziza ugomba gutera, ubu uzokurikira.

Kugira uburimyi bubeho hari ibintu vyinshi bikenerwa muri vyo vyinshi bikenerwa harimwo imbuto izo mbuto iyo zicaguwe neza bakazihitamwo bagahitamwo nziza zisombe izindi muri o ico gihe ni ikigaragaza neza ko uburimi bushobora kubabwiza imbuto koko.

Ivyimburwa vyuzuye vyerekana umwimbu mwiza wavuye mumirima iyo ubibonye wiyumvira urugendo rwavyo kuva kubutaka gushika aho bibikwa bigenewe gufasha imiryango mubuzima bwa minsi yose

Mumurima amasaka arahagaze neza ,anyeganyega buhoro mumuyaga, izuba ritanga urumuri rushushe kubimera bifise ibara ryurwatsi ryumuhondo .

Ibiyoba bikura mubutaka bifatanye n'imizi, bikagira ibigega vyavyo musi y'ubutaka, ubwoko bwavyo bushobora kuribwa butaryoshe canke bukavangwa ngo buboneke muburyo bw'imfunguro yoroshe kandi ikundwa.

Impene yirabura ifise utubara twera ikaboneka yuko iriko irarisha ikaba inaheruka kuvyara inyuma yaho turashobora kubona umuragizi wayo yambaye ikabutura itukura.

Inka zibiri za kijambere imwe ifise amabara yera n' ayirabura hamwe n' uduhembe dutoyi iyindi ikaba ifise ibara ryera n' iryumugina izi nka biboneka yuko ari inka zikamwa.

Isinzi y'abantu hariho umwe yambaye umupira w'ubururu n'uwundi mugore iruhande rwiwe yambaye agapira gatukura tukabona yuko bari ku isoko ry'impene hakaba hariho uwuhejeje kuyigura ayifashe mu ntoke

Inka iboshe umugozi wera, isa n'iyigwaye kuko iruhande rwayo hari umugore asa n'uwuriko arayivura, yambaye impuzu yera, mu mutwe akaba afise igitambara gitukura.

Ubusho bw'inka hakaba harimwo zimwe zifise amabara yera n'ayirabura, hakaba hariho nizindi zifise ibara ry'umugina rivanze n'iryera, inyuma hakaba hariho abungere.

Inka ziri mu ruhongore, bikaboneka yuko ziriko zirarisha ibiterwa bikimeze neza, hakaba hariho izifise amabara yirabura n'ayera , hakaba hariho n'izindi zifise amabara yirabura.

Ubusho bw'inka bukoraniye ahantu ubona ko ziriko zirarisha, hakaba hariho izisa n'umugina, izera, n'izindi zivanze amabara harimwo ayirabura n'ayera, izo nka bikaboneka yuko ar'inka za kijambere.

Inyama itukura. Ikaba ifise intungamubiri zitandukanye, nkiyi turashobora kubona yuko ari inyama y'inka canke igashobora kuba ari inyama y'impene. Ushobora kuyirya wayikaranze canke ukayotsa, canke ukayiteka mu mazi.

Isinzi y'abantu bicaye, bikaboneka yuko bicaye bariko barigishwa uwo mwigisha akaba yambaye impuzu zirabura akaba ahagaze hagati yabo bantu abo bantu hakaba harimwo abahetse abana.

Ubusho bw'inka, imwe ikaba ifise amabara yera harimwo utundi twirabura. Iruhande yayo tukaba tubona abantu basa n'abaziragiye, bakaba bambaye udupira twera.

Imbwa ifise ibara ry'umugina hamwe n'iryera, iyo mbwa ukabona yuko igwaye kuko iruhande rwayo hariho umuntu ariko arayipima, bikaboneka yuko ar'umuganga w'ibitungwa.

Ubusho bw'inka ziri ahantu hanze biboneka yuko ziriko zirarisha muri zo nka harimo iz’ubwoko bwinshi nk'izo bitwa inyambo tukaba twazimenyeye ku mahembe yazo maremare.

Intama zimwe zifise ibara ry'umugina, izindi zera harimwo n'akandi kabara gatoyi kumugina, intama akaba ari igikoko cororegwa mu Burundi cane kubera inyama yayo.

Ingurube y'ingore iryamye hasi ikaba ifise utwana tumwe dufise amabara yirabura utundi dufisa yera turiko turonka bikaboneka yuko ari utwana tukivuka.

Inyana ikira intoyi biboneka yuko isa, naho ariho ikivuka ikabifise ibara ry'umugina hamwe n'ibaragyera ikabira uruhande ry'uruzitiro rukoreshejwe n'ibiti vy'umunyari.

Inkoko ifise ibara ry'umugina ku mutwe ikaba ifise ibara ritukura ikaba iri mu murima biboneka yuko iriko iratoragura. lnkoko ni igikoko gikunzwe cane, kuko gifise inyami ryoshe.

Umuswi w'inkoko wera ufise amaguru y'umuhondo, inkoko kikaba ar'igitungwa corogwa n'abantu, bakacororera inyama yazo mugabo n'amagi yaco.

Uburaro bw'inkoko nyinshi zifise ibara ry'umugina, hagati yazo hakaba hahagaze umuntu ubona ko ariwe azoroye kuko ariko arazigaburira, hakaba hariho n'utuntu duteretsemwo tw'ibara ryera.

Inkanga kimwe mu biguruka bisigaye bifise ikibanza mubworosi rero muvukanyi wewe uzi ukuntu bavure inkanga ejo aho bukera nkaja mu bworozi bw'inkanga ndakwinginze ngo ndangira aho uherereye ngo nze ndakwikoreko ngire ico menya canga ugira ico umfashije mu bworozi na canecane mu buvuzi bw'inkanga.

Ebgo babitoye bayita inka inka ni kimwe mu bitungwa vy'ivyamamare kw'isi mu zi inka rutangamata urutanga inyama eka na yandi menshi kino gitungwa rero kirakunze guhura n'ibizazane canke ingwara zimwe zimwe mu zi nk'inyonko wo mupfube ekanize indi ngwara rero ni ubona kimwe mu ngwara inka yawe irwaye urahamagara muganga w'ibitungwa, maze agufasha.

Mu gihe imvura itaba ihagije aho baherereye benshi baja kurondera ahari ubwatsi butotahaye n'amazi menshi ibitungwa bigaheza bikarisha ariko hari nkababibona nko kubiruhisha bagahitamwo kuvyihoza.

Akanyoni gatoyi ko mw'ishamba gafise amabara y'umuhondo n'ibara ryirabura kakaba kari mu mazi biboneka yuko koba kariko karoga mbere yo kuguruka.

Akanyoni gahagaze hafi y’amazi , kakaba gafise amabara yirabura arimwo n’ayera . Mu kirundi baca Umugani bato Akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze.

Igikoko co mu bwoko bw'impongo tukakimenyera ku mahembe yaco maremare kikaba kiri mu mazi biboneka yuko kiriko kirambuka kiva ku nkengera imwe kija ku yindi.

Akanyoni kafise ibara ryirabura kakaba gahagaze ku gati ako kanyoni biboneka yuko kava mu bwoko bw'ifundi ifundi akaba ar’akanyoni ko mwishamba.

Igikoko bitwa inkongo gifise amahembe maremare kikaba gifise n'ibara ry'irabura inyuma yaco tukaba dushobora kuba tubona imparage akaba ari igikoko gifise amabara y'irabura n'ayera.

Agakoko ko mu bwoko bw'imbeba gasa n'umugina hamwe n'amabara yirabura. Imbeba akaba ari igikoko cankwa cane kuko kigirira nabi aho kibaye, kikaba gikunda kurya impuzu no kurya ibintu bitandukanye.

Agahungarame Niyo nyamaswa yonyene yinyamabere kw'isi ishobora kuguruka , agahungurame gashobora kurya vyose nk'umuntu Aho gashobora kurya udukoko tumwe tumwe dutandukanye nk'imibu , inyenzi eka n'ibindi Vyinshii bitandukanye, kararya n'imbuto mbere kakanafasha mu gukwiragiza Izo mbuto mw'ishamba hakaba ishamba cimeza vyoroshe bivuye kukahungarema.

Igikoko co m'ubwoko bw'inguge, ico gikoko kikaba cirabura, kikaba kiba mu mashamba arimwo ibiti birebire kubera ico gikoko kidy'amababi y'ibiti.

Inyoni ihagaze ku giti ikaba ifise akantu ku mutwe gatukura hakaba hariho no mu maso ibara ry'umuhondo iyo nyoni ikaba ifise n'ibara ry'ubururu.

Agakoko kirabura gafise amatwi mato mato, bibineko yuko kava mu bwoko bw'imbeba kuko gafise ubwanwa n'utuguru duto duto.

Inyoni bwo mu bwoko bw'inuma ikaba ifise umunwa utukura n'utubara twera mu mababa ikaba ihagaze ku gati inuma ikaba ayo inyoni yororwa cane n'abantu.

Mw'ishamba turabona ibikoko bine vyo mu bwoko bw'imbwebwe, hakaba hariyo nyina yazo hamwe n'utwana dutatu inyuma turabona igiti caguye hasi.

Inyoni yirabura imenze nk'ifundi, ifise ibara ryera ku dusunwe tw'amababa, ikagira amaguru atukura, n'umunwa umeze nk'uwera, ikaba ihagaze mu twatsi nka tumwe bakoresha mu gushariza mu bipangu.

Inkona zibiri zihagaze ku gati, zikaba zifise amabara yera n'ayirabura, hamwe n'umunwa w'umuhondo. Inkona ni igikoko co mw'ishamba kirya inyama.

Imbogo yirabura ifise amahenbe, ikaba ihagaze mw'ishamba ryo mu kiyaya. Iyo mbogo irisha ivyatsi hama abantu bakaba bashobora kuyica, bakayirya.

Inyoni yo mw'ishamba yo mubwoko bw'inkona bikaboneka yuko iriko irarara ikaba ifise amaguru asa n'umuhondo iyo nyoni ikaba irya inyama kenshi ikaba ikunda kwiba nk'uduswi tw'inkoko.

Inyamaswa bitwa inkemte bikaboneka yuko ikiri mw'ishamba, kuko inyuma hari ibintu vy'ibiti bisa n'icatsi ikaba isa nibaragirabura.

Inzoka yo mu butayu ifise amabara y'umuhondo nayirabura iyo nzoka iratinywa cane, kuko ifise ubumara bukomeye ikuriye urashobora gupfa mu minota ibiri.

Inyoni bita agaca ihagaze ku giti ifise amaso y'umuhondo n'imbonero hagati kuzuru isa umuhondo, umunwa wayo ukaba wirabura, bigaragara nk'aho umengo ihagaze ku giti kir'imbere y'amazi mbere hariho amazi bisa nk'aho gishobora kuba ar'ikiyaga.

Mwana muto, kwiga umuserebanyi ni bibi. Niwica umuserebanyi mama wawe azocika amabere. Uko Niko nanje nakuze bambwira, ariko ntibabimbwira kugirango bantere ubwoba, ariko babimbwira kugura ntabangamira utwo tundi dukoko dutoduto. Niwabona kiruka kaguhunga urakareka kabeho, nako karakeneye kubaho.

Ikawa ni igitegwa kiterwa cane, kandi kimvurwa mu burundi kirafitiye akamaro abanyagihugu kiragafitiye igihugu, kubera ko kiradandazwa kiranyobwa, kandi igisohoka cane igihugu kurusha ibindi.